Omuti kagu shi ashike goku tupa iiyimati nomizile. Komuti oto vulu oku monako omafo taga vulu oku yakula omauvu. Komuti oto vulu oku kuthako iitayi eto ningi iipundi, iitaafula na yimwe ya gwedhwapo.

Ngele owa hala oku kuthilwako kiilandomwa yoye kositola yaNictus, longitha owala uukalata woFNB . Ngaashi okakalata koshi siliveli, okakalata okaluudhe noka kalata koshongoli.

Ngele owuna okambo kaakokele pamwe nombaanga yoFNB ohopewa iifuta yili pevi nenge tutye iishoshela yoye yombaanga ohayi kala yili pevi yivule yaamboka kaayeshi aakulupe, talela po o FNB yopopepi nangoye yo yeku pe uuyelele.

Ngele ino hala oku pitililwa po kwaashono tashi inyenge mombaanga yaFNB, owa hala wo oku pewa omakumagidho ethimbo nethimbo noto mono uuyelele wi ikalekelwa, patulula nena epandja lyoye lyoFNB mongodhi yoye e to kala wa kundanekwa.

Uuna toyi kiilongo yilwe tozi moshilongo sheni, onawa wutale kutya ongushu yoshimaliwa koshilongo hwiya oyithike peni, molwaashoka iilongo kayina ongushu yoshimaliwa yithike pamwe nenge yafaathana.

Pamwe nombaanga yo FNB oto vulu okukala wi ilongekidhila omaudhigu ethimbo kehe . Talelapo oshitayi sho FNB shopopepi nangoye nenge ya dhengela ko 0612992222

FNB Namibia ota kunkilile aalongithi yombaanga ye kutya nayakale hayi dhidhimike mule woowili omililongo mbali na ne iinaya landa nande osha. Shika omukalo gumwe wo ku kwata nawa oshimaliwa.

Pamwe no FNB Namibia oto vulu okusindana iinima oyindji ngaashi Selma yaPetrus ngoka kwali isindanene ongodhi ye yoIphone 16 , kuuyelele wa gwedhwapo dhengela konomola yo 0819536262.

Okakalata koye koFNB oto vulu wu ka longithe, opo wu koleke etameke po lyongeshefa yoye dhengela FNB nena 061 2998877.

Veronica Hill ogumwe a sindanene oshimaliwa okupitila momukalo gopangodhi, mombaanga ya Bank Windhoek. Veronica Hill okuli omukalimo gomo Karasburg, nokwali a sindana oshimaliwa shika ethimbo ali eshi pumbwa, osho ati.

Longitha oka kalata koye ka FNB komangeshelo opo wu ko leke okambo kongeshefa yoye nenge dhengela ko 0612998877 kuuyelele wa gwe dhwapo.

FNB Namibia ota tala iifuta mbyoka yu uka koSouth Africa, Lesotho, Eswatini onga oForex. Shika otashi zi momasiku 15 Apilili 2024.

NADBANK, ota nkunkilile aalongithi ye kutya iimbuluma yopaengodhi oya hundalala paife shinene onkee ano aalongithi ya NADBANK naakale yakotoka yo yiikaleke megameno

Ofiliza yoHisense yoolitela 508 oya li yi na N$ 11 999, ashike ngaashingeyi oyi na owala N$ 10 999, pamwe noFNB.

Oku na esiku lyiipindi lya ningilwa aantu mboka haa pashiyona miilongo niilongo. Ndika ota li ka kala ko momasiku omilongo mbali nagane sigo omilongo mbali nagaheyali gaApilili omumvo 2024 kOvenduka kohotela ndjono hayi ithanwa taku to Windhoek Country Club.

Sindana okambo kashangwa Money Hacks hoka kashangwa ku Lisa Joan eto tseya omikalo omathele gaali nomilongo ntano dhankene wuna oku longitha oshimaliwa, esindano ndika otali kala kombaangs yo Bank Windhoek

Ngele owa hala okulanda ohauto yoye ashike ku na oshimaliwa oto vulu okukutha ohauto eto pewa oomwedhi ndatu inoo futa. Shika oto vulu owala okushininga ngele oho longitha ombaanga yoWesBank.

WesBank ote ku pe oomwedhi ndatu dholuthuwo moka inoo futa nande osha kohauto yoye ndjoka wa landa. Shika otashi vulu oku ku kwathela opo wu fute wo iinima yimwe. WesBank ote ku kwathele.

FNB Namibia, ka lilepo owala oku ninga iimaliwa, ashike ohali kwathele aakwashigwana na nangeshefa yo poondondo dha yooloka. FNB Namibia ota kwathele mwaa shoka wa pumbwa. Ta lelapo owala oshitayi shawo shili po pepi nangoye.

Oositola ohadhi kala dha pakelwa dhi na iinima yi li melandulathano. Odhindji odha tula omashina goku futila kosheelo omanga iinima yili kosindo. Shika ohashi kala omukalo omwaanawa go ku keelela aafuthi.

Ngele wamono aakengeleli yeli popepi nangoye unene tuu okupitila mongodhi dhengela ombaanga yoFNB okupitila konomola 0612992222

Momiti nande hatu mono ko iiyimati nomizile dhokugondja, momiti ohadhi longo oshilonga sha simana muuyuni. Momiti otamu vulu okuza omambo gokulesha, ashike oombete niitafula niipundi nayo omo tayi zi.

Ngele oho longitha ombaanga yo Bank Windhoek oto vulu okulamda nokufuta iifuta yoye to longitha ongodhi yoye, nomikalo dhopangodhi. Ngashingika oBank Windhoek ino pumbwa okulongitha oshimaliwa peke shampa owala wuna okakalata.

Ombaanga yo FNB moNamibia otayi ku pe omikalo odhindji nkene wuna oku kala tohupitha oshimaliwa shoye. Muule woowili omilongo mbali na ne kala inoolanda sha nguka omukalo gumwe goku hupitha oshimaliwa shoye.

Ombaanga yoNedbank otayi kunkilile aalongithi yawo, opo ya kotokele ookalyamupombo yokomalungula mboka haya yugu aantu iimaliwa momukalo gokushunitha iimaliwa. Kalyamupombo ote ku tumine okatumwalaka a fa e ku pa iimaliwa oyindji ye te ku pula wu mu tumine shoka e ku tumina, nani iifundja.

Ngele inohala wukale to yugwa oshimaliwa shoye peke longitha omukalo gwo ku longitha okakalata koye fnd Namibia teku kwathele moku kwata nawa oshimaliwa shoye.

Pamwe nombaanga yoNedbank, oto vulu okulanda iinima yoye kombiliha lela ngaashi: otiivii yoHisense yuule woometa 65 oyi na owala N$ 10 000 naandjoka yoomita 50 oyi na owala N$ 6500.

Omuti oshinima shimwe oshikumithi noonkondo. Momiti ohamu zi omambo gokulesha, momiti tamu hongwa omatemba gokulila aantu, omatemba gokulila iimuna, iitenga yokunwina omalovu, omaholo gokunwina niinima oyindji.

Pamwe nobank Windhoek oto vulu oku mona iimaliwa noku kwata iimaliwa yoye, pwaa hena omapiyagano gasha, shampa owala wa shangitha okakalata koye kongodhi, opo wu vule oku kala to tumu nenge to mono oshimaliwa. Bank Windhoek oteku kwathele.

Nedbank bank ota tseyithile ookume ke naalongithi ye yomoLindili kutya otaka patulula oshitayi oshipe. Shono tashi ka kala ponomola heyali hetatu hamano moBismarck moLindili.

MVA Fund Namibia okwali apewa oshimaliwa shongushu yomiliona yimwe kehangano lyo Standard Bank. Shika oshali momasiku omilongo ndatu omwedhi omutihamano omuvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano iimaliwa mbika oya gandjwa opo ehangano lyi ikwathele lyo lyi penduthepo.

Longitha okakalata koye ko FNB eto sindana oshindji, kuuyelele wa gwedhwapo dhengela ko 061 2992222.

Miiti iha muzi ashike iipundi yoku kala omutumba ashike iinima oyindji yoku opaleka momagumbo nayo ohayi hongwa miiti, nda dhina okutumbula oolaka dhokutula iinima momagumbo dha hongwa miiti.

Ombanga ya Bank Windhoek otayi ku halele ethimbo lyomatyapulo lya gamenwa lyo olili melongekidho, pamwe no Bank Windhoek oto vulu oku mona uuyelele owundji, nkene wuna oku hupitha oshimaliwa pethimbo ndika lyomainyanyudho.

Ngele owa hala okulanda aegumbo talelapo ombanga YaVenduka yili popepi nangoye nenge wuya dhengele konomola yo 0612990500

Okuza momasiku omilongombali nane sigo omilongombali nagaheyali ga Apiilili omumvo omayovi gaali nomilongombali nane ko Widhoek Country Club otaku kakala kuna omatalitho gopaipindi ga nuninwa aatalelipo.

Ino enda ino mona, ngele owa ta lelepo oolaka moostola dha Namibia, oto kala wa fuuka nkene dha longelwa nawa. Iinima yili moolaka dhawo dhii kalekekwa.

Dhengela konola hamano yimwe mbali omugoyi, omugoyi ,hetatu, hetatu, heyali, heyali opo wu mone uuyelele ko FNB Namibia. Nkene wuna oku hupitha ethimbo uuna tolongitha tolongitha nenge to mbaanga oku pitila komalungula.

Ngele ngweye omulongithi gwombaanga yonedbank gwopaumwene. Otovulu okumona omayakulo giikalekelwa yadhengela nena ko 81 959 2222.

Moondoolopa odhindji omu na oomaalaka noositola dhokulanditha dhokulanditha moka hamu kala mu na iipumbiwa yomomagumbo ngaashi oothewa dhokuyoga, oothewa dhoku opaleka, iizalomwa, iilongithomwa ngaashi iiyaha, oosindo, omambamba gokutula iikutu nosho tu.

Pamwe nombaanga yo FNB owuna ku kala wiilongekidha omaudhigu kehe ngoka tage ku adha dhengela kongodhi yo 0612992222 eto mono uuyelele wa nkene wuna oku kala wiilongekidhila omaudhigu

Pamwe no Bank Windhoek oto vulu oku landa kehe shoka wa hala oku pitila komalungula. Talelapo nduno o Bank Windhoek yili popepi nangwee yo yekupe uuyelele wa nkene wuna oku landa iinima komalungula to longitha ashike ongodhi yoye.

Ngele owa longitha oshimaliwa shi thike po mayovi gatano gaNamibia oto vulu okufalelwa iinima yoye nenge iilandomwa yoye kegumbo oshali. Shika otoshi ningi owala ngele owa longitha ombaanga yaFNB na owalanda kositola yaNictus.

Ino kengelelwa kaakengeleledhi yokomalungula. Ino gandja opin yokambo koye, po kapu na esiku ombaanga yoFNB yi ku dhengele yi ku pule opin yokambo koye. Dhengela onola hamano yimwe, mbali omugoyi omugoyi, mbali mbali, mbali mbali.

Talela po oshitayi shono shi li popepi nangoye ngoye wu mone uuyelele nkene wu na okufuta iifuta yoye yokoSouth Africa, Lesotho nengeEswatini molwashoka okuza momasiku 15 Apilili 2024 omikalo dhika otadhi ka lunduluka.

Owahala okuya kondje yiilongo, ndele owatila pamwe nombaanga yoBank Windhoek otomono uuyelele wa nkene wuna okulongitha oka kalata koye ko kaVisa kevi kaalishi Evi ndyoka hozi.

Mokupingakanitha iimaliwa, aantu ohaya vulu okumona iimaliwa yokiilongo yilwe. Oshiholelwa, omuntu ta zi moNamibia ota vulu oku ka pingakanitha iimaliwa yaNamibia niimaliwa yaAmerica ye a mone yokuya moAmerica.

Iimaliwa oyina ongushu ya yooloka, moshilongo shetu omuna iimaliwa ashike oondola dha Namibia hadho niimaliwa yoshilongo shetu shopopepi South Africa ashike ngele owayi ko America natango omuna eyooloko oo euro nadho hadho iimaliwa yoko America.

Momuti ohamu zi iipundi yokukala omutumba mbyoka hayi huyikwa moositola nenge iitaafula. Iitaafula oyindji ohayi kala yakola nohayi kala tayi monika nawa noonkondo.

Te ku kuku opo wu kokeke ongeshefa yoye dhengela ko 0612998883 yo yeku pe uuyelele nkene taye ku yambula po moongeshefa yoye.

Okuza 15 Apilili ombaanga ya FNB otayi kala yina omalunduluko giifuta okuza koSouth Africa, koLesotho no koEswatini ngele owahala mona uuyelele wagwedhwa po talelapo ombaanga yaFNB Namibia popepi nangwe yo yeku pe uuyelele.

Otovulu okudhilaadhila wuvule omukengeleli, ano aluhe ngele topulwa opin yoye komukengeleli inoyi gandja nuuna wa mono ongodhi tayi ku dhengele tayi ti kutya oyaza kombaanga noya pumbwa opin yoye, inoyi gandja.

Hupitha oshindji inolongitha iimaliwa yoye iinima kayi na oshilonga. Uuna wu na iimaliwa wu wete oyindji yimwe yi siikilila ngoye ino gandja iimaliwa yoye kaantu mboka ita ye yi galula .

Ombaanga yoBank Windhoek oyina ethigathano ndyoka tali kala lina omayuliko taga tameke mo26 Mei 2025 taga hulu mo27 Mei 2026. Ethigathano otali kakala ko momasiku 6 Aguste 2026.

Ombaanga yoStandard Bank oyili hayi kwathele omahangano ogendji. Oya gandjele omiliona yimwe kehangano lyoMVA FUND momasiku omilongondatu gomwedhi omutihamano omumvo omayovi gaali nomilongombali nantano.

FNB ota kunkilile aalongithi ye ya kotoke, yo ya kale kokule nookalyampombo yokoongodhi. Ngele owa koneke omuntu a hala oku ku yuga iimaliwa yoye oku pitila kongodhi dhengela FNB konomola yongodhi 0612992222.

Iilongo oyindji yomu Europe ohayi longitha oo EURO. EURO oshimaliwa shimwe shina ongushu menenevi alihe yivulithe iimaliwa oyindji yomiilongo yimwe. OoEURO ohayi adhika miilongo yomu Europe.

Uuna wuna aayenda inooya ya igilila ashike owanyengwa kutya otoya pelemo shike megumbo lyoye, talelapo oshitayi shoFNB. Namibia shopopepi nangweye nenge dhenga konomola yombaanga yoye ngaashi tayi landula onola ohamano oyimwe ondatu onola nohamano yimwe onola oheyatu noyimwe.

Etameko lyongeshefa yoye nombaanga yoFNB otayi kupe okakalata hoka tokala tolongitha mongeshefa yoye, dhengela nee kongodhi yawo 061 2998877.

Ehangano lyoMVA Fund olya pelwe ongushu yoshimaliwa shomiliyona yimwe kombaanga yaStandard Bank momasiku omilongo ndatu gomwedhi omutihamano omumvo omayovi gaali niihupe omilongo mbali nantano shika oyeshi ningi opo ya kwathele ehangano.

Onge omunangeshefa opo to tameke, oshiwanawa wu longe owala nuudhiginini. Ombaanga yo FNB otayi ku kwathele uuna ethimbo lya thikana, dhengela kongodhi yawo onola nohamano noyimwe, mbali omigoyi dhili mbali, oohetatu ndatu nondatu. (0612998883.)

Ngele owahala oku hupitha oshimaliwa longitha okakalata koye koFNB kehe ino futa nande koonyala ngele owahala uuyelele wagwedhwa po talela po oFNB yo po pepi nangwe opo wupewe uuyelele.

M De Jager, T T Ndafediva naR Gawanab oyo ya sindana esiku lyoku ka opaleka iiyenditho yawo pamwe noBank Windhoek. Endela pamwe nayo. Oompango nomalandulathano, opo dhi li.

Kala wi ilongekidhila omaudhigu ga yooloka pamwe nombaanga yoFNB. Dhenga ko 061 2992222, opo wu pewe uuyele wa nkene wu na okukala wi ilongekidhila omaudhigu ethimbo kehe.

Oshimaliwa shoye nashi kale ta shikulongele. Patulula okambo okupitila mombaanga yo Nedbank eto hupitha oshindji shampa wuli omunasikola ndele na owuna oomvula okuza pomulongo gahetatu sigo omilongombali nahamano etayeku kwathele

Futa oondjo dhoye pamwe nombaanga yoNedbank . Talelapo oshitayi shayo , yoye kuulukile nkene wuna okulongitha epandja lyawo lyokomalungula, opo wuvule okufuta kehe shoka wahala. Oompango nomalandulathano opo dhili.

Miilonga oyindji aantu ohaa pingakanitha iimaliwa, iimaliwa yaAmerica oyo yimwe yatalikako yina ongushu yivule iimaliwa iikwawo, niilongo oyindji oha yi longitha iimaliwa yaAmerica, ano omuntu ngele otokatalelapo koshilongo hoka otoshendjele iimaliwa yomoshilongo sheni miimaliwa yaAmerica.

Ombaanga yoNedbank ohayi gandja omayambidhidho kuudhano wopamuthigululwakalo nenge kuudhano wa yooloka ngaashi ehingo lyoombaskela ohayi kwashilipaleka nduno aakuthimbinga nokuyapa iimaliwa uuna ya sindana.

Ngele owa hala okuya mepandja lyo Bank Windhoek mongodhi yoye oto vulu okulongitha oshipala shoye inoolongitha nande oonyala dhoye, nguka omukalo omupe gweya ko, ngele owa hala uuyelele talela po oshitayi sho Bank Windhoek shili po pepi nangoye, opo wu kale wakwashilipaleka.

Omiti oha dhi tupe omuzile. Omiti oha dhi tupe iiyimati mbyoka hatu li. Momiti oha mu zi iiti moka tatu hongo mo iipundi, iiti yoku dhika omagumbo getu, iiti yoku ninga iipeleki nenge omitala dho magumbo getu na iikwawo oyindji.

Ngele oho mbaanga no mbaanga ya Netbank owuna uuthemba woku lundulukila okakalata kolwaala olukushu nenge tozi ko kakalata okazizi ,shika otashi ngingwa ngele wa talelepo ishitayi shopopepi nangoye yo yekupe uuyelele.

Ngela owa tembukile kombanga yo FNB Namibia, oto pewa ekwashilipaleko lyoshali, to pewa wo oshimaliwa shoku futa oondjo dhoye niikwawo oyindji ya gwedhwapo. Talelapo oFNB yopo pepi nangoye, yo yeku pe uuyelele.

Oshimaliwa oshina ongushu no shasimana. Oshimaliwa ohatu shi landitha, okulanda iikulya megumbo, okulanda iikutu, noku futa ngaashi omeya, olusheno oshowo oosikola dhuunona wetu.

Ombaanga ya Nedbank ohayi ningi omathigathano go kuteleka moka aakuthimbinga kwali ya sindana gotango okwiisindanene omayovi omulongo ga Namibia, omutiyali okwa sindanene omayovi gaheyali nomutitatu okwa sindanene omayovi ga tano ga Namibia.

Pamwe noBank Windhoek oto vulu oku sindana okambo komapungulilo kongushu yoodola eyovi limwe dha Namibia. Talelapo oshitayi sho Bank windhoek sho popepi nangoye yoye kupe uuyelele wankene wuna oku kutha ombinga methigathano ndika.

Mpa puthike ehumokomeho lyoshilongo, opo pu thike ongushu yoshimaliwa shawo nda dhini okutumbula oshilongo America oshimwe shomiilongo ya huma noyi na eliko li li pombanda muuyuni, niimaliwa yawo oyi na ongushu yi li pombanda unene yi vule oyindji yomuuyuni.

Aanangeshefa mboka ye na iimaliwa oyindji oye yi kutha moongeshefa dhawo. Yamwe oye na oombotolo dhomalovu, yamwe oye na uustola nenge oondunda dhokulanditha iikulya niipumbiwa yomomagumbo.

Nangoye oto vulu okukengelela omukengeleli. Shampa owala ho longitha ombaanga yoFNB Namibia kotoka, kapu na esiku ombaanga yi ku dhengele yi ku pule onomola yomeholamo yokambo koye.

Uuna tozi koshilongo shimwe, toyi koshilongo oshikwawo oshiwanawa wu tale piiyelo yuupale nenge piiyelo yoku pitila yopoongamba ngele oto mono po kutya oshimaliwa shomoshilongo moka oshi na ongushu yi thike peni, shika otashi ku ningile oshipu, opo wu vule okulanda nenge okushendja iimaliwa yomoshilongo sheni nomwaa mbyoka yomoshilongo shoka toyi.

Longekidhila aanona yohe yashune kosikola pwaahena omakuyunguto gasha ,tota okambo kokupungulila osikola pamwe nombanga yobank Windhoek otaya vulu yekupe omikuli nosho woo uuyelele nkene wuna okupungula pamwe nayo.

Ombaanga yo Bank Widhoek otayi kunkilile aalongithi yawo kutya, kapuna esiku yiya pule iifuta yoshimaliwa opo ye yape omagano ngoka ya sindana. Kuuyelele wa gwedhwapo dhenga ko 0612991200.

Lundulukila koNedBank. Dhenga +264819592222, nenge taalelapo ombaanga yoshitayi shaNedBank yeku pe uuyelele.

Ombanga yaFNB Namibia ohayi gandja iimaliwa komahangano gopaumwene, koongeshefa, koosikola nokiipangelo shika ohayi shi ningi opo yi vule okukwathela omahangano noosikola okuyi pa iimaliwa ya wa pe ya lande iipumbiwa.

Omukalo go digiplus omukalo gumwe goku mbaanga, ino pumbwa okuya kombaanga, kuna okakalata kombaanga ano ito longo nuudhigu thinda owala *140*321# ngweye oto mono ekwathelo okupitilla kombaanga yo FNB Namibia.

Ombaanga yoStandard Bank oya gandjele moNamibia, oya gandjele oshimaliwa, omiliyona yimwe kehangano lyoMVA Fund. Shika oshali shaningwa momasiku omilongo ndatu, omwedhi omutihamano, omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Uuna holongitha oshimaliwa kehe esiku, oshiwanawa ngele to kala wi ilongekidhila omaudhigu ngoka tage ya po gosheendelela. Kuuyelele owundji dhengela oFNB Namibia ko0612992222.

Shaun Lahner oye omutse gomangeshefelo , ehumokomeho nomapekaapeko okupitila mombaanga yoNedbank. Ngele owa hala uuyelele uuna toka taalelapo oshitayi shoNedbank popepi nangoye pula Shaun Lahner oye tekupe uuyelele owundji.

Momuti ohamu vulu okuza iinima oyindji yina oshilonga yo iiwanawa ngaashi iipundi yokukala omutumba, iitafula oshowo iinima oyindji yoku opaleka momagumbo.

Waimina pamwe nombaanga yo Standard Bank okuza momasiku mbali nagatatu sigo ndatu na limwe gaAguste omumvo omayovi gaali nomilongo mbali na ne okupitila mendiki enene lyiipindi lyOngwediva Trade Fair.

Landa kehe shoka wa hala nombaanga yoBank Windhoek. Shampa owala wu na okakalata hoka haka ithanwa kutya okaVISA to vulu okulanda iinima yoye pamalungula inoya nande okositola ya sha. Ngele owa hala uuyelele wa gwedhwa po talela po oBank Windhoek yi li popepi nangoye.

Talela po oNedbank Namibia pamwe noIndongo Toyota, sho taya ka kale ye na esiku lyokutalitha iipindi mbyoka yiiyenditho yomoIndongo Toyota okuza mu 01-02 Juni 2023.

Iimaliwa oya simana molwaashoka iimaliwa ohatu yi longitha mokukalamwenyo kwetu kesiku kehe. Moshimaliwa oto landa mo iipumbiwa yoye, iikulya, iikutu yoku zala, oku futa ooskola, oku landa omambo nosho tuu.

Sindana okambo koBank Windhoek kokomumvo nenge tutye okambo komushangwasiku komumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane okupitila moBank Windhoek. Talela po oshitayi shoBank Windhoek shopopepi nangoye ngoye wu mone uuyelele nkene wuna okusindana.

Nedbank okuna epandja lyomalungula, ndyoka taye kili ulika komatsiliko gopaipindi gaVenduka. Okuza momasiku omilongo mbali nambali sigo omilongo ndatu gaSeptemba omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nandatu. Yatalelepo ngoye wumone uuyelele.

Ngele owa longitha ombaanga yoye yaFNB okulanda eshina ndyoka lyokuninga okoothiwa oto futu owala N$ 6 199, shi vulithe nale sho kwa li li na N$ 6 999.

Ombaanga yoStandard Bank oya gandjele oshimaliwa shomiliyona yimwe oshinkwanu ntano kehangano lyoFAWENA Namibia. Ehangano ndika ehangano lyaakulukadhi mboka yi imanga kumwe, opo ya tunge oshigwana oshiNamibia.

Momiti ohamu zi iitafula, iipundi, oombete dhokulala nosho wo omakende kopomagumbo. Omuti omo hatuvulu okugondja. Omuti otagu vulu okukupa omuzile go otagu vulu okupa iinamwenyo iikulya.

Okambo kashangwa ku Lauren's bowl hoka taka longo aantu nkene yena oku kokeka iimaliwa yawo noku yipungula yi vule okukala tayi ya longele. Okambo haka otovulu oku kamona mesindano lyombaanga yo Bank Windhoek Namibia.